Efi dze abe asime nene. Afɔkpawo le anyigba wo le dzadzram. Nyɔnua le kotoku ɖe asi. Ŋutsu aɖe hã trɔ dzo yina do awu ʋi. Nyɔnu aɖe tsɛ va yina. Nyɔnu ɖeka bɔbɔ, ŋutsu ɖeka le kaƒomɔ ɖe asi le nu ƒom.

Nyɔnu ɖe bɔbɔnɔ anyi kple ɖeviwo. Walesi hã le anyigba, ɖeka de asi kotoku me le ayame kpɔm. Ɖeka le enu kpm kɔ asi de enume. Nyɔnua bla asi ɖe akɔ avɔ to eƒe kɔme.

Ŋutsuwo ƒe ame enyi wole emɔ wam, wo katã wodo awu nɔnɔme ɖeka, ɖe..woɖɔ kuku, ɖeka lé exa, ɖeka bɔbɔnɔ emɔwɔŋua dzi, emɔ to aƒe kple atiwo dome.

Ɖeviwo wo le suku xɔ me, le e nu srɔ, nufiala le e nu ƒom kpli wo wo bɔbɔ nɔ anyi eɖewo ɖewo do awu ɣi ɖewo do awu yibɔ, nu ŋɔŋlɔ le awu dzi.

Woƒe woame ene, ŋutsuvi ɖeka, woame eve wodze abe yevu ene. Eve wodze abe ame yibɔ ene. Ŋutsua ƒe ta kpã, ɖeka woa ɖa. Wodo awu yibɔ, edze abe wokɔ sika ɖe asi dzi be ne yewo ƒle.

Wɔmitɔwo wobublɔ̃ gasɔ, woƒe gasɔdzi. Wolé wo nɔnɔewo ƒe asi le dzidzɔme, wole nu kom. Nyɔnuwo le eme, ŋutsuwo hã wole eme. Ŋutsu aɖewo do awu yibɔ, nyɔnua ɖeka do awu ʋe.

Nyɔnuvi aɖe bɔbɔ. Edo asiwui. Edo awu abɔlɛgbɛ, wo ɖa sugbɔ ŋutɔ. Etsyɔ nu nu kple ŋɔti, ele ati dom. Amaa ɖe hã bɔbɔ do asi ɖa, eya hã do asiwui kple awu abɔlɛgbɛ.

Edze abe am eve wole srɔ̃ ɖem. Ŋutsua dze klo lé nyɔnuɔ ƒe asi ɖe asi. Nyɔnua do awu ʋe. Ame ɖeka hã bublɔ anye lé nuxlẽgbalẽ le asi. Ɖeka hã tɔ ɖe megbeɛ lé nuƒomɔ̃ ɖe asi e.

Enu dzraƒe, awuo le efiɛ. Nyɔnu aɖe zɔ vayina ŋutsu aɖe hã bubɔnɔ anyi atikpa woƒe wome eve le exa. Nyɔnu aɖe bla ta zɔvayie le akpete yibɔ ɖ'asi.

Xɔtulawo wo le exɔ tum. Ame aɖewo tɔ ɖe exɔ dzi, ɖewo tɔ ɖe anyigba, ŋutsu kple nyuɔnuwo. Ame aɖewo ɖɔ kuku ʋe kple kuku yibɔwo. Atiwo hã woƒoxla exɔwo. Wokla ati ɖe tse ɖe exɔ nu.

Ame geɖewo le ablɔdzi. Wole azã ɖum. Wodo awu nɔnɔme ɖeka. Ŋgɔnɔla lé ati dzẽ aɖe ɖe asi, b;la alidzi dzẽ ɖe. Ame geɖewo hã wole emɔ̃godo lé foto ɖm. YUewo hã wole dzidzɔ kpɔm.

Asrafowo wova ameɖibɔ me le ame ɖim. Woŋu yɔdoa nu. Wotɔ ɖe yɔdoa to. Wo le etu kple ehɛ ɖe asi. Ŋutsu kple nyɔuwo. Ati hã ƒoxla wo.

Ŋutsuwo o ƒe ame ade, o le tɔƒo, ɖeka nye ɖevi me do awuo, ameɖeka do awu dzeŋ, o le o ƒe ɖɔ he le tɔ me kɔ de akoro me, akpawo le eɖɔ me fū.

Nyɔnuwo ƒe ame eve kple ŋutsuwo ƒe ame eve wova gaɖeƒe, nyɔnua ɖeka lé akpete yibɔ ɖe asi wolé woƒe kaƒomɔwo ɖe asi le nu ƒo kple gaɖela.